Inni xel ba ngi tegee ci kaw taawuli waañ bi bi ku beer ko ci wàllu ndejooram gi a morso bu nete ci ganaaw bool bi amna booli nailoŋg buy nete ñu muur pa morso bu weex mu deen ak paranteer bi ci wàlli caamu ñam ngam booli nayloŋ bu orance.

Ngey nge àndak ñaari jigéen taxaw ci seen d diga mu ngi sol tubey bu nete ak si mis bu am lu weexak lu ñuul wekko sagg bu ñuul ak takalu nete ci loxo càmmuñam loxo ndee jopbi mun ci teekkeli tabax jigeeni kenn ku ci càmuñka ngi sol lu ñuul kenenka ngi sol lu oore ak am lu bulo ku ci nekangi enu ndaal seen ganawo ngi am i garab.

Naari dalla yu ñu am lu oor ci kaw benn dalla ba ngi tegé ci moket bu gomitaal benn ba ngi wéiro ci cartom bu wéex.

Niik ki nu gi wone genowale kanamamgi wone rkawar gi nyun ko chublu nete mgi moro morowo.

Bèrebulekkèkaay la mungi am ñaari taabul, taabul ya ngi am weeh ak lu ñuul. Taabul bu nekk ya ngi am palaat ak caas, am na toogu am ay ngegenaay yu ndaw, amna ñaari lampa yu yoorè.

Tefes ba ngi am igaal yu taxaw ci pegga bi nee ngi am bitik ci bunti bitik bi am na garabi kokko yu fane amna nit ñu tog ci bitik bi ñi di jëndaka jaay ci pégga bi nelle am na ñu taxaw nuni di jëndaka jaay.

Butel ba ngi tege ci taabul bi am lu ñyul am lu weex buteel ba ngi weex am redayu bulo buteel bi ñu fa bindaa serave diw bu noyal kanam.

"motto", yaa ngee daw si kow talli bi, yii angi ñaw, yi angi dem, am yu taxaw si peegë talli bi, si peegë bi si talli bi am tabaai taax, am na potti lampa, am na tabla "Africell".

Niit kang ci traktor bi di ko dawal di bay ñaxi ci ganaw am nele amna nég fane tracto ba ngi werta amna nete ci ganaaw tractor bi amna i ñaxi fanéek.